Kehe omunafaalama mongaashingeyi okuna embakumbaku lyoka ha longitha oku pulula mofaalama ye manga inaa tameka oku kuna iimeno ye.

Miitopolwa yimwe ohamu adhikwa omatale. Omatale ngono omuna omeya ngono haga vulu okulongithwa kaanafaalama okutekela iimeno yawo.